Bana batano ba kwama kudaaya mezi, umusinde engenye ni bakana bane, umusinde niye utangile mezi geye agasindikira kugali, bakana abo gabwe bedyukile kumutye, Bali kubita kumugunda gwomutu alima abyala kasooli, kapanga ni chigona chindi kili maaso awo niyo isi bayi kuza mumaso, kalitusi aliyo egwawo inyanga ye gumumu mumuguluko